Omukazi ayeshembire ekitambara omu mutwe ekitambara ky'ebimuri ajwaire burawuzi y'erangi erikutukura ayegwire ebaafu harimu amasuuhani n'ebikopo kandi ariyo naatambura enyima yeeye hariyo eduuka eine erangi yakinekye kandi n'obwire bw'omushana.

Omu rurembo ruhango munonga harimu abantu emiti amaju kandi emiti eri omu rangi ya kinyaatsi kandi harimu n'ebikondo kandi n'obwire bw'omushana

Abaana b'ishomero bari omu kibiina abamwe bajwaire yunifoomu abandi tibajwaire yunifoomu kandi bari n'omwegyesa waabo kandi enyima y'abaana hariyo obutebe bw'erangi ya buruuru kandi ticha waabo aine eshookye riraingwa.

Ente ziri omu kibira aharimu empango n'enkuru kandi enkuru eine amahembe garikureebana kandi harimu ebiti kandi n'ahaiguru y'ente hariho ekiyonyi kirikuguruka kiine amapapa kandi obwire n'obwire bw'eihangwe.

Obwato buri omu nyanja kandi enyanja eri omu rangi eya bururu harimu ebingonzi omu rubaju rw'enyanja harimu ekishaka ky'erangi eya kinyaatsi kandi eseeri hariyo orutindo kandi obwire n'obwire bw'omushana

Enyanja mpango erimu obwato harimu abashaija babiri omwe ashutami ondiijo ayemereire oyemereire ajwaire akahare akakye kandi oshutami ariyo naareeba oyemereire Kandi omu nyanja harimu n'ebikooko ebindi kandi nseeri y'enyanja hamezireyo obunyaatsi

Emiti ebyirwe aha nshozi emwe ekuzire munonga Kandi eya aha rubaju rwife tekuzire munonga kandi eyaha rubaju nayo nimito munonga ahaiguru hariyo ebicu obwire n'obwire bw'omushana

Enyamaishwa ziri omu kibira aha rubaju rwaho hariho amaizi kandi ahandi hariho ebinyatsi bibisi kandi ahandi nk'ebinyatsi byomire enyamaishwa emwe neeyera endiijo neyiragura ,endiijo neyebibara Kandi obwire nobwire bw'omushana

Omushaija ajwire esaati eine ekitogi, tasibire mapeesa omunda ainemu tishati erikwiragura kandi enyima hariyo enkoko nyingi munonga ziri omu katandaro kandi n'aha rubaju hariho n'abandi bashaija kandi n'enyima y'akatandaro k'enkoko hariyo abashaija baingi munonga kandi obwire n'obwire bw'omushana

Ente nyingi ziri omu ihamba ziine amahembe mahango kandi emwe ahari zo eine amahembe gakwatiine ahaiguru kandi yo eine erangi erikwera aha maisho kandi ekishaka ekyo kirimu ebiti byomire nana ebibisi kandi obwire n'obwire bw'omushana

Emiti mingi eyetoreirwe amaizi Kandi omurubaju rwemiti harimu omuhanda Kandi ahaiguru hariyo ekicu kyingi Kandi hariyo amaju Kandi obwire nobwire bwomushana

Emiti neye miringo mingi hariho ekuzire netakuzire n'emito munonga kandi ahagati yagyo hariho omuhanda kandi eseeri yaayo hariyo ekibira kandi obwire n'obwire bw'omushana.

Emotooka mpango eheekire ebitookye harimu n'omuntu ajwaire tishati erikwera n'empare erikwiragura kandi ebitookye ebyo biri omu rangi ya kinyaatsi kandi obwire n'obwire bw'ekibunda.

Enseenene tiziri mu rangi erikushushana ziine amaisho tizaine maguru tizaine mapapa zifiire tizinkaguruka ziine otuhembe kandi zirimu n'obutunguru kandi obwire n'obwire bw'eihangwe.

Abaana babiri bari aha nayikondo, omwe ajwire ekiteteya, ondiijo ajwire sikati na burawuzi. Hariho edomora nyingi Kandi omwe omwishiki arikucunda nayikondo. Eseeri yaabo hariyo ebishaka biri omu rangi ya kinyaasi kandi hariyo n'emyenda kandi obwire n'obwire bw'omushana. Kandi baine n'egaari

Enjoki eri aha bimuri eine otuhembe Eine amapapa abiri eine erangi ya kinekye nerikwiragura Kandi obwire nobwire bw'omushana

Omushaija arikuvuga egaari ajwaire ekofiira eri omu rangi erikutukura kandi ajwaire empare n'esweeta kandi esweeta ney'emikono miguufu kandi empare eri omu rangi ya bururu kandi ajwaire silipa enyima yeeye nibagurizayo engoyi ezimwe ziri omu rangi ya kinekye ezindi ziri omu rangi erikutukura kandi ezindi ziri omu rangi ya buruuru kandi hariyo n'abantu.

Enyamaishwa y'omu kishaka eyemereire eine amaguru maraingwa n'amahembe maraingwa kandi eine omutwe mukye eine amatu n'amaisho n'enyindo kandi enyuma yaayo hariyo emiti kandi eri omu rangi ka kinekye kandi ahu ayemereire hariho obunyaatsi bw'erangi ya kinyaatsi kandi obwire n'obwire bw'omushana.

Bagyemekire ebimera omu bupapura bw'erangi erikwiragura kandi omu bupapura obwe harimu eitaka. Kandi ebi bagyemekiremu biri omu rangi eya kinyaatsi kandi obwire n'obwire bw'omushana.

Siripa ibiri zirumu erangi eya kinekye , erukutukura, erukwiragura kandi ahagati ya siripa haruho entuha eyine omukira gurukutukura kandi nobukoba bwa siripa nibwiragura.

Omushaija ajwaire empare ya bururu nana enkaito nana magaro za bururu Kandi ajwaire tishati ey'emikono migufu Kandi ariyo naateera enziga ziri omu rangi erikwiragura kandi n'obwire n'obwire obw'eihangwe.

Omu rurembo harimu amaju, harimu abantu, harimu emotoka, harimu abarikuvuga piki harimu abarikuvuga egaari, kandi harimu n'abantu abarikutambura. Harimu n'erangi ya bururu n'erikutukura kandi obwire n'obwire bw'eihangwe.

Abaishiki bataano nibaruga kutaaha amaizi kandi omwe ahari bo ni muto kandi ondiijo eyebembiire aine egaari ekomireho edomora kandi abandi beegwire endomora aha mutwe tibajwire nkaito bajwire ebigyere boona kandi aha rubaju rwabo hariho ebinyaatsi byomire kandi aha rubaju rw'obunyatsi bwomire hariho obucoori kandi aha rubaju rw'obucoori hariho ekishaka kandi obwire n'obwire bw'omushana

Orurembo rurimu amaju maingi kandi gaboneire. Harimu emiti, muhogo, emitumba. Kandi muhogo amababi gaayo gari omu rangi ya kinyaatsi n'emitumba amareere gari omu rangi eya kinyaatsi n'emiti eri omu rangi ya kinyaatsi harimu n'emirongooti. Kandi obwire n'obwire bw'omushana.

Abaana bashutami abandi bemereire, harimu nabajwire ebijwaro birikutukura abandi bajwire ebya bururu Kandi harimu ojwire empare ya kyinyaasi. Harimu nabajwire tishati Kandi obwire n'obwire bw'omushana.

Akakooko kaine amaguru kaine otuheembe kandi aha maisho hariho erangi ya kineekye kandi kaine obwoya kandi ahu kari hariho erangi erikutukura kandi n'obwire bw'omushana

Omwojo arikuza kuriisa ayine enkoni omungaro. Ajwire burawuzu ye rangi erikutukura na empare ngufu yerangi erikwera. Ente zeine amahembe harimu ento n'enkuru Kandi zirikutoora omwihamba ryingi Kandi obwire n'obwire bwekibunda.

Omuntu ashutami omu bwato bw'erangi ya bururu kandi erindi ryato riri omu rangi ya kinekye kandi seeri y'eryato hariyo ebinyaatsi by'erangi ya kinyaatsi kandi obwire n'obwire bw'omushana

Abaana beemereire, omwe eri wenka ajwire esweta eriho entare kandi abandi bakwataine omwe ajwire empare ondiijo ajwire esweta efumukire kandi ondiijo ashemereirwe asinikire amaino aine ebyasa kandi abandi bariyo nibamwenya kandi obwire n'obwire bw'omushana

Emiyembe eri aha butagi kandi obutagi bwineho amapapa, amapapa ago gari omu rangi ya kinyaatsi kandi n'emiyembe nayo eri omu rangi ya kinyaatsi kandi obwire n'obwire bw'omushana.

abaana barikuruga aha mugano beegwire amajerikani aha mutwe kandi omwe aharibo ni muto ayegwire n'aka esikooti kandi omu maisho gaabo harimu obwana bubiri, omuto n'owakuramu kakye beemereire barikubareeba kandi obwire n'obwire bw'omushana

Omushaija ashutami ajwaire empare ndaingwa n'esaati, esaati y'emikono migufu. Kandi eine ekitogi tasibire mapesha, kandi aha rubaju rwe hariho enkoba n'ahandi aha rubaju hariho ebintu bingi kandi n'aharofa.

Ensenene eziri omusefuriya kandi omusefuriya harimu amaizi kandi ensenene tizirikuguruka tiziine maguru tiziine mapapa kandi ensenene ezo ezimwe ziri omu rangi eya kinyatsi kandi obwire nobwire bw'omushana

Omuguha gwanikireho ebijwaro harimu ebya bururu kandi hariyo ebintu biri omu rangi ya kinyaatsi kandi hariyo n'amaju gariho ebikoko n'ekiti kandi obwire n'obwire bw'omushana

Omushaija eyemereire ahu barikuguriza ebijuma aine omusyo omu ngaaro, ajwaire orukwanzi aha mukono kandi ajwire na tishati y'erangi erikutukura kandi omu rurembo orwo harimu emotoka n'abantu kandi harimu n'ebijuma bingi munonga kandi omutaka gutwekyeriire ebijuma kandi obwire n'obwire n'obwire bw'omushana

Omushaija ayemereire ajwaire butusi zerangi erikwera kandi ajwaire empare nana t-shirt akwatsire omunshaho aine aine esimu omungaro ategire eishokye Kandi enyuma ye hariyo abandi bantu

Omwana ashutami aha muryango gw'enju, enju ekigire kandi aheeru hahanikireyo ebijwaro hariho buragiti kandi hariho n'ebiteteyi ebimwe biri omu rangi ya kinekye kandi ebindi biri omu rangi ya buruuru kandi harimu n'ebirimu erikwera kandi obwire n'obwire bw'omushana.

Abaana b'ishomero bajwaire uniform eine ekitogi kirikwera Kandi baine ehuuzi omungaro Kandi bajwaire ekiteteyi abandi bajwaire empare Kandi obwire nobwire bwihangwe

Omwana ow'eishomero ariyo nayiruka ajwaire ebijwaro oruguru n'erangi ya mutare Kandi enkaito niziragura tainemu sokusi aine ebitabo omu ngaro Kandi ahu arikwirukira hariho obunyaatsi obwa kinyaatsi kandi nseeri ye hariyo n'ebiti kandi obwire n'obwire bw'omushana